Omu kishaka harimu enkyende eibiri zirikwiragura, emwe eshutamire ahansi omu bunyaatsi kandi hiine eki ekwatsire omungaro. Enkyende endijo eriyo nerebekaho ekicweka ky'omukono kyonka .

Omushaija ojwaire esaati erikweera y'ekitogi ajwaire garubindi hamwe n'enkofiira aha mutwe, ashutamire aha ntebe Kandi omu maisho ge hariho ekiharani ky'erangi erikwiragura noshusha oti n'omubazizi w'emyenda.

Omwojo ariho naatsindika egaari eriho ebidomora by'amaizi, bibiri biri omu mbaju kandi kakye kari ahagati, enyuma hariyo abandi babiri abakwatsire egari ngu etakagwa ahansi.

Omushaija ajwaire tishati y'emikono migufu eya bururu hamwe nana empare erikwiragura ashutamire aha foomu n'abaana be babiri kandi ayegamire aha kisiika, omushaija ogu akwatsire ekikopo omu ngaro ekyerangi ya bururu.

Omukazi ajwaire tishati erikwera y'ekitogi kirikwiragura y'emikono migufu ashutamire aha katebe omukazi ogu ayezirikire n'akatengye omunda akarimu erangi ya pinka neya bururu emikono ye egitaire aha kyoma ekirikubaziira emyenda.

Abagore bariyo nibateerwa ekishushani. Omugore omukazi ataire omukono gwe eruguru y'omukono gwa iba kandi boona bajwaire empeta. Omugore omukazi ajwaire ekiteeteeyi kirikwera ekirimu amabaare garikwangashana.

Enyamaishwa ibiri z'erangi ya kashenda, eziine amahembe gahengami omumuringo gw'omwetororo ziri omu binyatsi, emwe eyemereire Kandi ibiri ezindi ziriyo nizitambura, Kandi omushana guriyo nigwaka.

Abaana bashutami aha ntebe zikozirwe omu mbaho. Bari omu kibiina Kandi bariyo nibeega. Omu baana aba, harimu abojo Kandi harimu nana abishiki. Boona amaisho bagatiire aha rubaaho.

Kwonka enjoki nizikunda ebimuri kandi nizikunda obumuri burungi obuboniire. Mbwenu hati naashanga orujoki rumwe aha kamuri karungi k'erangi ya kinekye n'eya kinyaatsi. Hati tinkabaasa kukacwa.

Omuruguuto harimu owa piki ariyo navugira ahagati y'emotoka ibiri, emotoka emuri enyuma n'etukura Kandi emuri omu maisho n'eya kashenda aha rubaju rw'oruguuto oru hariho taxi epakingire omumaisho g'ekyooma kyamajuta ekibarikweeta shell.

Omushaija n'omukazi bajwire ebijwaro birikwera hamwe na garubindi aha maisho gaabo z'erangi ya kinekye kandi boona bajwire na giravuzi omungaro nazo z'erangi ya kinekye.

Omushaija wangye ku abiire naaruga aha musiri yandetera ekimuri eky'erangi erikutukura. Kwonka kungiire kukyetegyereza ahagati, kibiire kirimu ekikooko eky'erangi erikwiragura kiine amapapa hamwe n'otwoya.

Enyamaishwa ibiri z'amabara g'erangi erikwera nana eya kitaka, zemereire ahagati y'oruguuto enyamaishwa ezi ziine ebisya biraingwa munonga n'otuhembe tugufu.

Embwa ibiri ziriyo nizitambura aha mwaro. Ey'omu maisho eine erangi erikwera n'erikwiragura. Kandi ey'enyima egikuratiire eine erangi ya kitaka. Enyima yaazo hariyo amaato agatsigirwe omu rangi ya bururu.

Abashaija babiri bashutamire omu ryato erisiigire erangi ya kinyaatsi. Abashaija aba bajwaire empare zonka tibajwaire saati. Kandi bombi bakwatsire ebiti ebi bariyo nibakozesa kutambuza eryato ahaiguru y'amaizi.

Emotoka ibiri zipakingire omu muhanda. Erikwiragura epakingire omu maisho g'erikwera hikandi omu muhanda omu, harimu abantu. Omu bantu aba harimu abakazi babiri bakiriize enku aha mutwe.